Isuku n'ikintu c'ingenzi akazu ka sugumwe gakwiriye kwitabwaho buri munsi kakozwa kugirango abakajamwo ntibandure ingwara zivuye kw'isuku rike.

Abana bari kwishure aka n'akanya ko kwinonora imitsi bamwe bariko bariruka abandi bariko barasimba niko karyo baronse ko kuruhuka ngo baruhurire umubiri.

Iri shure riragutse cane gose. Rifise ibirasi vyinshi, ibigeretse n'ibitageretse. Abana benshi barahahurumbira, abari mu micungararo ndetse no hakurya yaho kuberako rifise ishure ryisumbuye ndetse n'ishure ritoya.

Iri shure ryari ryiza, ariko utuzu twa surwumwe ndetse n'iyarara vyegereye ahari ibirasi vy'abana bigiramwo bitumbereye. Bigatuma mu gihe batahakoreye isuku, hanuka bigatuma abana badashobora kwiga neza.

Urutonde rw'ivyirwa rumanitse kw'idirisha ry'ishuri ivyo babikoze kugira ngo umunyeshure wese yoroherwe abona ivyirwa vyiwe uko bitondetse vya buri musi bisabwa rero yuko bahaca bakaraba uko bigenda birakurikirana.

Iri shure riragutse rifise ibirasi vyinshi rifise ikibuga cagutse rifise ibiti bitanga kayaga eka nirya kijambere abana bo mu micungararo benshi biga kuri iryo shure kubera riri hafi y'aho batuye.

Amazi meza ni isoko ry'ubuzima ishure ryose ritegerezwa kuba rifise amazi meza kugira ngo birinde indwara ziturutse ku mwanda barahimiriza umwana wese w'umunyeshure kwama yitwararika gukaraba iminwe.

Iri shure ritoya riragutse rifise ibirase vyinshi ndetse n'ibigeretse. Bigatuma bakira abana benshi baje kuhiga. Abavuye mu micungararo n'abavuye hakurya yaho.

Ishure ry'imyuga ni ryiza cane aba bariko bariga ingene bakata imiringoti y'icuma turahimiriza abana bakiri bato ndetse n'abakuze kugira ngo bashobora kwiga ayo mashure bibafashe mu buzima bwabo bwa misi yose kubera ko ari nkenegwa.

Iri shure ry'imyuga ni iry'ubukanishi. Bamwe bamwe barahahurumbira abandi bakahatinya bibaza yuko bisaba inguvu kugira ngo ushobore kuhiga, ariko ntanguvu bisaba, bisaba gusa gutahura.

Irishure ry'imyoka rirakomeye cane abana bahiga barakura ubumenyi butandukane bifise ibikoresho bikomeye ishasha ry'ubuhinga bwa none ni yo mpamvu benshi bahirukira gusumba ayandi mashure y'imyoka.